Uuna wu na egumbo lyoye lya tungwa kokule nomomahala lyomakudhilo, ohashi kala shi li oshiwanawa, oshoka oku na eimweneneno. Tunga egumbo lyoye pehala lyomaimwenene ngaashi mombuga nenge kehe tuu mpoka pu na egameno ewanawa to vulu okutunga po egumbo lyoye.

Opuna omathigathano ngoka haga ningwa kaantu mboka haya londo oondundu nenge omamanya. Oshili sha nika oshiponga opo wukale wa kutha ethigathano mokulonda oondundu, onkene owuna okukala wa dhewulwa.

Omvula ngele ya loko ,omavo ohaga kala ge li momeya nuuna ga thikana okuvudhwa aantu ohaya ka fukula omavo gokulya nenge gokulanditha yiimonene mo iimaliwa.

Uuna Kuna omutenya ogundji nenge tagu vulu oku yonagulapo iimeno yoye, ningila iimeno yoye omuzile, tungila omuzile ngoka tagu vulu okukalekapo yili melandulathano ewaanawa nenge tayi koko yina uundjolowele, omutenya gukale omushona lela, kaguhole ogundji oshoka ogwapumbwa tuu kiimeno.

Pamuhoko gwAawambo, melilo ndyoka lya tungwa nomapi ihamu lilwa kaamati, ano ihamu hukulilwa oshimbombo tashi ka liwa kaalumentu. Yo oto vulu owala oku hukulila oshimbombo shawo melilo ndyoka kaali na omapi.

Otuna omaludhi gomandombo ga yooloka moNamibia. Otuna omandombo ngoka haga liwa, otuna omandombo ngoka ihaaga liwa nomandombo wo ngoka haga vulu okuyakula nenge tutye okupanga. Ngele omuntu ena uunkundi wontumba nenge tutye iilalo ohavulu oku yakulwa noku pangwa komandombo.

Kala ho talelepo omahala gomainyanyudho uuna wuli mokafudho nenge i tooyi kiilongo ano to vulu watalelapo Etosha National park ano okamba yiinamwenyo mono to vulu moka hamu kala iinamwenyo ndjoka tayi adhiwa moNamibia moka tamu moniwa woo iinamwenyo ngaashi oonkoshi nosho woo iinamwenyo iikwawo.

Otuna woo ondjambameya ndjoka hayi adhika momeya. Ondjambameya ohayi vulu oku fudha yili kohi yomeya yo ohayi vulu woo oku fudha yili kombanda yomeya, ano oyili woo ya nika oshiponga aluhe ngele toyi pomeya nenge pomulonga puna oondjambameya onawa wu kale wuli kokule.

Okamenye oko shimwe komiinamwenyo mbyoka hayi kala yeedhililwa mEtosha. Okamenye oshinamwenyo inaashi nika oshiponga nando ashike oshinamwenyo woo hashi longithwa moku ninga onyama.

Talela po omahala goomaiinyayudho nenge omahala geiimweneneno moka tovulu oku kala wa vululukwa po. Onkalamwenyo yu udha iilonga oyindji kuna ethimbo opo wu ipe ompito yo paumwene wudhiladhile wo nawa.

Otovulu okulanditha iikwambogaa yoye weyi teleka eto landitha komuntu pethimbo mpoka, nenge tolanditha iikwamboga inaa yi telekwa, omuntu aka teleke yemwene naakwanezimo ye .

Oomboga odho dhimwe ndhoka ihaadhi kalapo okukoka nenge okutulako uuna dhakunwa. Ngele oto kongo oshinima shokulanditha nenge shokuku etela iiyemo konga nenge landitha oomboga, tokunu oshikunino shoye eto mono oomboga dhoye , dhiku etele iiyemo.

Ohashi kala enyanyu enene ngele wa teya iiyimati iiwanawa, omolwa oonkondo ndhoka wa longitha petameko , ngaashi tuu wa tula omukumo mokulonga oshikunino shoye shoohi nokonima oho mono eteyo ewanawa.

Nalenale aantu oyali haya longitha omwiidhi okutunga oondunda dhawo oshowo iiti. Ashike mongaashingeyi aantu ohaya longitha iipeleki, omakuma okutunga omagumbo gawo gokuza, oshowo osha eta elunduluko enene monakuyiwa.

Oweshi tseya tuu kutya pashiwambo ondjuhwa onkadhi ihayi igi, ondjuhwa yekondombolo oyo owala ondjuhwa ndjoka pwa dhidhilikwa hayi igi onkene aluhe ohayi igi uuna owili yontumba ya dhenge nenge ya pita ominute dhontumba.

Komunkunkulo gwefuta okuna evi, evi lya gongelwa kombepo nyoka hayi ithanwa oondeyina, ohaku vulu okuningilwa omadhewo ga yooloka nenge aantu taya vulu okulonda ko, ohaku vulu wo okulondwa kiihauto nenge omuntu tahingi ohauto ye alonde kevi olyo tu ndyoka.

Koosikola miilongo niilongo omuntu ota vulu okwiilongela iinima oyindji. Ngele owa hala okuninga omundokotola, nenge omupangi osho wo omulongisikola . Oto vulu okwiilongela wu kale omukonakoni gwiinima.

Pomahala ogendji gokwiiyuvitha nawa nenge omahala ogendji gokuvululukwa po. Opuna nenge tapu adhika uundunda nenge tutye uulambo wokuyoga omeya mboka wa tungwa po opo uuna wa loloka oto vulu okuya mo wukale wa talalelwa.

Nonando twa mona methimbo lyongashingeyi iiyenditho yokupulula ano omambakumbaku, omambakumbaku ihaga pulula owala ngaaka ohaga pumbwa okulongithwa komuntu ano oga pumbwa omuhingi go ohaga tulwa omahooli.

Nyanyudha aluhe uunona wohe nenge inyanyudha aluhe ngweye mwene nokwipa okafudhepo opo wukatalele po omahala nenge tutye omahala gayolokathana moka tovulu okukala wakamutumba wuli watala nkene eshito li li.

Iingulu oyo yimwe yo miitekulwa namwenyo mbyoka ha yi vulu oku tu pa onyama. Iingulu ohayi pewa iikulya, tayi dhikilwa oshigunda shawo hoka hayi tekulilwa to yi pele ko omeya.

Oweshitseya tuu kutya uufuthi wiimuna owali wiigalala nayi omasiku gapitile ko, ngashingeyi iimuna oyina uupapa wo komakutsi moka hayi dhidhilikwa. Kehe omuntu ena iimuna ye oyina uupapa wadhidhilikwa mpoka tavulu okuyi dhimbulula nuupu kutya iinamwenyo nenge iimuna yontumba oyaye.

Egumbo lyina omuhandjo omunene olyo egumbo ewanawa lela oshoka oto vulu okuningamo oshikunino shoye , ngele oshikunino shiikwamboga nenge oshikunino shoohi. Tunga oshikunino konima , etoshi dhikile nawanawa, wukale twiimonenemo iikulya yoye.

Oonkadhindjuhwa odho hadhi vala omayi ,na ohadhi kala dha langela omayi uule wethimbo lyontumba opo ga vule oku tenduka mo omu ze uuyuhwena. Aluhe ngele on

Oto vulu okukonga oosamende dhoka to vulu okudhilongitha, oku tunga oondama dhokupungula oohi, todhi tu lilemo iikulya, todhi tekula ngashi shina okukala opo wu kale wa tameka ongeshefa yoye nenge dhokulanditha.

Uutekinolohi otawu humu komeho okuza tuu nkene oshilongo sha manguluka, moka mu na omashina ogendji gokulonga iilonga mbyoka kwa li hayi longwa kaantu koonyala. Mongaashingeyi oto vulu oku muna nenge tutye oku teya iikwamboga yoye nenge iihape niingumutulu yoye, to longitha omashina.

Oonkoshi nenge tutye oonime odho dhimwe dhomiinamwenyo yomokuti mbyoka yi li ya nika oshiponga. Oonkoshi ohadhi vulu okulya omuntu, na ouna okukala wakotoka uuna to ka talelapo omahala goku talelapo iinamwenyo.

Ombwa oshinamwenyo shoka sha talikako hashi londodha aantu. Unene aantu oyehole okukala yena oombwa momagumbo gawo, opo ya vule okulondodhwa uuna ya kotha, nenge uuna puna oshinima shanika oshiponga omutenya nenge uusiku.

Oohi ohadhi vulu oku landithwa inaadhi telekwa, omuntu ta i landele oohi dhe taka pungula moshitalalekitho she, ye tedhi teleke yemwene nenge oto vulu oku landitha dha telekwa moka omuntu ta landa oohi ye tali pethimbo mpoka.

Oto vulu oku konga oshikuku shoondjuhwa moka to vulu oku kala wa teta omiti eto dhike ehala lyoku kala oondjuhwa, ehala mpono to vulu oku kala hodhi pelepo iikulya, omeya osho tuu wu kale ho komboko opo dhi kale pehala lyayela nawa.

Owe shi tseya tuu kutya omuti otagu vulu oku kala gwa tetwa po thilu e tagu tsapuka oshimeno natango? omiti aluhe dha tetwa itashi ti ehulilo dhalyo, ihe otashi vulu oku kala etameko lyomuti omupe.

Ominino dho kutekela iimeno ohadhi a dhika moositola dhayooloka dhiitungithi, moka omuntu kehe ta vulu oku landa ominino dhe opo a ka ninge oshikunino she uuna e li ko kule nomeya. Ohadhi vulu woo oku taandelithwa momahala gayooloka ngele oku kutha omeya puushiinda to e ta megumbo.

Ikongela uundjolowele woye molwa okukala wiiteleke iikulya yoye iiwanawa tayi tungu, unene tuu oshithima, onyama oshowo omboga. Unene tuu ngele wa kala ho li lutatu mesiku oho kala wu na uukolele lela.

Omvula ngele ya loko omwiidhi ohagu kala gwa hapa nawa, niimuna ngaashi oongombe ohadhi kala tadhi li omwiidhi ngoka tagu vulu okutunga. Oongombe ohadhi kala tadhi napa nawa uuna omvula ya loka.

Opaleka omeya gwoohi dhoye ga yela nenge lundulula aluhe omeya ngoka geli moondama dhoohi dhoye, opo wo dhikale muundjolowele nenge mokuma mwayela nawa todhi tulilemo iikulya ngweye yo kala wa tonatela omeya ethimbo nethimbo.

Pamuthigululwakala unene tuu gwaawambo moNamibia aakulukadhi nenge oomeme oya simaneka okudhunga omalovu ngoka haga humbwatwa wiiyuma nenge moombiga unene tuu piituthi ngaashi poohango, omavalo guunona nosho tuu

Elongo lyopetameko olyo oshinima sha simana ngele tashi ya monakuyiwa yomuntu nenge yaanona. Osha simana opo aanona ya tameke osikola manga kuyele, poomvula ndhoka dhuuthwa opo yakale yena ontsewo ngele tashi ya peilongo lyawo noku humitha komeho onkalamwenyo yawo.

Omilunga odho dhimwe dhomiti ndhoka hadhi gandja iiyimati, ano oondunga. Oondunga ohadhi vulu okulongithwa okuninga owalende ano omalovu gopashiwambo ngono haga ningwa kAawambo ga ningwa moondunga ndhoka dha za komilunga.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shanika oshiponga, ashike oyina wo tuu iilongithomwa mbyoka yapumbiwa, ngaashi ondjamba oyina omayinga ngoka haga vulu oku longithwa oku landa, oku tunga iiyaha, oshowo okuninga iilongithomwa yilwe ya gwedhwa po.

Otuna iikunino ya yooloka moshilongo shetu, moka to adha aantu nenge, omahangano gontumaba ga hunganeka opo kuningwe iikunino, moka wo muna aantu ya kutwa, opo yalonge mo, taya vulu okumona iiyemo yawo, yi ikwathele, noya kwathele wo aapambele yawo.

Kala omunyanyukwi nenge omunyanyudhi gwolutu lwoye mokukalamwenyo kolutu lwoye. Owe shi tseya tuu kutya oto vulu okukala hoka londa oondundu onga oshitopolwa shomayinyanyudho noshitopolwa shokudhewula olutu lwoye?

Monalenale aantu oyali haya kakonga omeya kokule ta ya ende oshinano oshile opo ya katale omeya go kulongitha momagumbo. Mongashingeya aantu oya tula omeya momagumbo gawa. uunona ihawu katala we omeya tawu ende oshi nano oshile.

Oto vulu oku muna oohi, ngele owa hala oohi dhokulya, nenge owa hala oohi dhokulanditha. Muna oohi, nenge konga oshitopolwa shi na omeya shili pehala ewanawa, moka tovulu oku kala wa tula oohi dhoye todhi tekula, opo wiimonene ongeshefa yoye yokulanditha oohi nenge ngele odhokulya.

Oombaka odho dhimwe dhomiitekulwanamwenyo mbyoka tovulu okukala watekula, ongele omegumbo lyoye nenge wedhi ningila oshikunino shadho mpono tovulu okukala hodhi pelepo Iikulya, omeya , opo dhi koke dho dhiye komeho dhiku etele omayi, oshowo dhiye komeho dhininge odhindji.

Miilandopangelo yiilongo kehe, amwaadhika omatungo nenge omuna ehumokomeho lyili pombanda, moka muna oondjila dhomoopate dhatungikika, oshowo omatungilo gopambelewa ga tungikika.

Oondjuhwa ohadhi vala omayi ngoka haga vulu okulandithwa ethimbo nethimbo. Omayi ohaga vulu wo okukala guutumanenwa koondjuhwa, opo ga tendule uuyuhwena, opo oondjuhwa nenge oshikuku shoondjuhwa shi ye komeho.

Oondjamba odho dhimwe dho miithitukuti nenge iinamwenyo yomokuti MoNamibia. Ondjamba oya simana oyina oonkondo kiinamwenyo ayihe mbyoka yili mokuti. Oyina omukoti ngoka guna ongushu lela hagu vulu okulongithwa nenge okulonga iinima oyindji.

Kala noku tonatela oshikunino shoye shoohi, wu tale nkene oohi dhoye tadhi koko. Oohi ohadhi pewelwamo iikulya moshikunino shadho nenge mondama yadho. Ohadhi kala woo tadhi tonatelwa mokutala ngele odhilimo tuu dhina uundjolowele nenge uukolele.

Kutha ombinga mokudhigula olutu lwoye nenge okukutha omathigathano mokulonda oondundu nenge tutye mokulonda omamanya. Moka tamu vulu okuunganeka osheendo sheni shokuka londa nenge shokukaya komamanya.

Pamuthigululwakalo gwaawambo opuna ondunda yatungwa noodhopi dhomavi, yo tayi tungwa wo pombanda noomwiidhi ndjoka hayi ithanwa ondjugo. Oyili ya simana pashiwambweelela, ohayi dhikilwa okandunda keli pomukulo moka hamu kala unene nenge hamu lalwa kaakadhona.

Omuntu oto vulu okutekula oohi wa fula iilambo e to tula mo omeya, moka to kala hodhi pele mo iikulya, nenge oto vulu okudhika oonete dhoohi, to dhi tula mo wa tula mo omeya to kala ho dhi pele mo iikulya.

Oto vulu oku etapo oshikunino shoye ngwee mwene mokulanda ominino dhomeya, todhi tula kumwe, tokutha omeya meendama nenge tolongitha omeya gokokapomba, opo wuvule okukuna iimeno yoye.

Konale nale aantu okwali haya pulula taya longitha iinamwenyo, ashike mongashingeyi ehumokomeho osho dja thiki otwa mona omashina nenge iihauto yokupulula nenge okupululitha ongaashi omambakumbaku. Aantu otaya pululitha paife oohauto dhoku pululitha nokashi shiwe iinamwenyo.

Omvula ngele ya loko aantu ohaya pulula omapya gawo opo ya mone iipalutha yawo yokwiikwathela monkalamwenyo okuya komeho, iikulya yaantu, osho wo iikulya yiinamwenyo. Ohaya pulula okulongitha iinamwenyo nenge okulongitha omambakumbaku.

Oongombe odho iiyekulwa namwenyo ndhoka hadhi vulu oku longithwa okupulula nenge okukandwa opo dhiize omahini. Oongombe oha dhi longithwa wo, ohadhi liwa onyama nenge oku kuthwa oshipa shoka ha shi longwa omayapa osho wo oondhikwa.

Monale aantu okwali haya yogo omeya miishana, ashike mongashingeyi ehumo komeho sho lyathiki aantu oyena oondama dhokuyoga ndhoka dhatungwa, dha ningwa ano dhili pathinka gopashinanena moka omuntu ha vulu okuka yoga omeya.

Tekela aluhe iimeno yoye uuna kaa ku na omvula. Totekele iimeno unene tuu ongulonene nosho woo komatango. Oto vulu okwiimonena uundini nenge tutye iinima yoku tekela iimeno ohayi adhika moositola dha yooloka.

Tamekapo ongeshefa yoye nena yokulanditha iikwamboga nenge okuninga iikunino yoye yiikwamboga, moka tovulu okwiimonena iiyemo yoye uuna walanditha oomboga dhoye . Tekela nuudhiginini opo wumone mo iipalutha yoye yagwana.

Uuna wu uvite waloloka ,ngele okiilonga yoye nenge okonkalamweyo, oto vulu okuya pomahala gontumba mpoka tovulu okukala wa vululukwa po nomwenyo woye etagu kala guna ombili.

Aantu ohaya talelepo omahala gomalandithilo unene tuu ngele ogayela nenge gena eyakulo ewanawa. Opaleka alushe ehala lyomalandithilo lyayela nolina omayakulo omawanawa, opo wu ete aantu popepi.

Omvula oyindji ohayi vulu okuyonagula iilya nenge iimeno ha aluhe ovula oyindji nenge onene ya simana kiimeno oshoka ohayi vulu okuyonagulapo iimeno okuhena etayi kala inayi koka yaninga iishung.

Eshito olyo oshiinima oshiwanawa nenge tu tye oshikumithi moka to adha eshito ta li monika lela nawa, ngaashi tu na egwoo lyomeya mo Namibia li li ko Ruacana ano ha li iithanwa Ruacana Waterfall, moka tovulu oku imonena iiyemo nenge oshigwana tashi vulu oku imomema iiyemo nenge oshilongo, iiyemo ka telelipo mboka ta yeya moshilongo.

Okumuna oondjuhwa oshili shasimana, okumuna oondjuhwa oha kweetele omuntu okale ena iiyemo, unene ngele ta landitha omayi goondjuhwa nenge ngele to landitha oondjuhwa dhodhene, oshili shasimana oku kala todhi tekula todhipe iikulya nomeya opo dhikoke dho dhikweetele uuwanawa.

Oonzi odho dhimwe dhomiitekulwanamwenyo mbyoka hayi tekulwa, hayi vulu okutelwa yokulanditha, yokutekulwa okuninga onyama nenge yokutekula okuninga aataleli po yopaigwana yeye ya tale nkene tuna iinamwenyo ya yooloka.

Aanafaalama oyendji mboka yena oongombe ohaye dhi tonatele mokudhipa iikulya, uuna iikulya inayi gwana ohaya kambadhala okudhilandela iikulya opo yavule okumona omahini gagwana opo yalandithe yamonemo woo shoka tashi vulu okuyakwathela moonkalamwenyo dhawo.

Iiyenditho ngaashi yoombakumbaku ohayi kwathele moku pulula oshoka ohayi endelele. Uuna omvula ya loka aantu ohaya longitha omambakumbaku, opo ya pulule omapya gawo nenge oofaalama dhawo ya June mone mo iipalutha yawo.

Uunamapya ohawu kwathele mokuhumitha komeho eliko lyoshilongo unene uuna taku longwa iikulya tayi longwa moshilongo notakukunwa iikulya yokulandithwa osho wo yokupa aakwashigwana.

Uuna aantu yokutekula oohi ya kokitha oohi dhawo nenge yedhi tekula dha koka, aantu yontumba ohaye ya okulanda nenge okutala nkene oohi dha tekulwa yo ya kuthe ko oshiholelwa, opo ya ka tameke okutekula wo oohi dhawo.

Iikwamboga oyo yimwe yomiikulya mbyoka hayi vulu okukunwa etayi mene muule wethimbo ehupi lela notayi vulu okutewa. Ano omuntu ota vulu okukuna wo natango konima a mona, ota vulu okulongekidha evi opo a kune natango iikwamboga ya landula ko.

Kala wu na esiloshimpwiyu niikwamboga yoye okukala we yi kaleka kokulu nuumbambala mboka tawu vulu okuyonagulapo iikwamboga. Ningila iikwamboga yoye ominino dhomeya opo yi kalekepo ya koka.

Otuna omiti hadhi vulu oku liwa kiimuna ngaashi iikombo moka tuna eno. Omuti ngono hagu liwa kiikombo unene ngaa omafo. Ohali tulako omakunde haga ithanwa omawalakasha ngoka haga liwa kiikombo.

Ngaashi nana oongombe hadhi vulu okutekulwa nenge pewa omahini una ooyina yasako oasho wo tuu oondjamba nadho ohadhi vulu okunwa omahini okuzilila muundini nenge okuzilila tawu pewa komuntu.

Uuna toningi oshikunino shoye ouna okukala wa longekidha iinakugwanithwa yoye oyindji ngaashi okulanda ominino dhomeya ndhoka to kala wa andjakaneka noshikunino shoye mpoka wa kuna, opo omeya ga andjakaneke nokutekela iimeno.

Moondunda nenge momamanya ga yooloka nomomakulundulu oto vulu okwaadhamo iilikama nenge iinamwenyo tayi vulu okukumonitha oshiponga aluhe ngele to londo oondundu nenge toyi komahala wakatalelapo gomamanya owu na okukala wa kotoka.

Iilonga yomomapya ya ningi iipu, omolwa uunongononi nenge aanongononi mboka ya eta ko iilongitho nenge iinima yokulonga yokukaleka po iilonga iipu, ngaashi unene okupulula. Aantu nale oya li haya longitha iimuna, ashike mongashingeyi ohaya longitha omahauto gokupulula.

Omvula ngele yaloko aantu ohaya yuula oohi unene tuu ngele omeya gapwine ano ga ninga po omashona. Oohi dhoka hadhi etelelwa komvula ngele yaloko ohadhi kala ihe dhaninga odhindji nonkondo. Aantu ohaya ningi iishongo mbyoka yavulu okukwatitha .

MuAfrika nenge moNamibia omu na omihoko unene tuu omuhoko gwAawambo ngoka gwa simaneka okumuna iilya. Iilya oyo shimwe sho miikulya ya simanekwa kAawambo hayi ningi iikulya ngaashi oshithima nomungome.

Omvula ngele ya loko ohayi vulu oku etelela uuwanawa nuu winayi. Moko to ahda geeta omeya gefundja ogendji, taga kungululapo iinima yaantu nenge omagumbo, ohashi eta wo eyonagulepo lyuu shitwe.

Omuhoko gwAawambo nenge omihoko dhilwe dha gwedhwapo dhomo Namibia odha simaneka okuteleka iikulya ngaashi ondjuhwa, omboga oshowo oshimbombo unene omuyenda nokuli eya megumbo e ta telekelwa ondjuhwa noshimbombo oha shi talikako sha simana.

Omahini ogo oshinima shimwe shomiikulya yili yasimana nohatu mono omahini oku zilila koongombe. Una wapa oongombe dhoye iipalutha ya gwana oto vulu oku kala homono omahini.

Ominino dhomeya oho dhi andjakaneke palandulathano, dhu ukilila ano momisinda dhontumba moka to kunu iimeno yoye, tadhi kala dhina uumbululu wokupitila omeya. Opo uuna wa patulula kokapomba komeya, omeya otaga ende mominino tadhi tekele iimeno momikweyo.

Kaleka po uudjolowele uuna to longo niikwamboga nenge to longo niilandithomwa yoye. Mpoka to vulu okukaleka ehala lyoye lya yela nawa osho wo aaniilonga yoye yena iilongitho ya gwana nawa opo ya gandje iilandithomwa ya yela nawa kaalandi.

Omambakumbaku oge li pamaludhi ga yooloka. Opu na ngoka gokupulula, ano etameke po lyokukuna iilya nenge iikulya yilwe ya gwedhwa po. Opu na omambakumbaku gokuhelele uuna iilya nenge uuna iimeno ya koka.

Kala aluhe noku tonatela oshikunino shoye uuna wakuna iikwamboga yoye. Tokongo omiti nenge kehe shoka tashi vulu oku kèelela iipuka numbambala mbono tayi vulu oku yonagulapo iikwamboga yoye. Opo yi kale muukoshoki noshowo muundjolowele yi vule okuliwa nokulandithwa.

Oshimbungu osho oshinamwenyo shomiinamwenyo yomokuti shoka shili sheedhililwa mEtosha. Oshimbungu oshinamwenyo shoka hashi li onyama yiithitukuti iikwawo. Oshinamwenyo shina omushila omuhupi.

Uuna to tekula iinamwenyo ngaashi oonkambe, noongombwe iikombo nayilwe. Ohoyi kongele iikulya ngaashi ngaashi omwiidhi dhokuyikaleka yina oonkondo ndyoka mbyoka hayi li omwiidhi, noku yikaleka nga yina uundjolowele.

Otuna wo iinamwenyo yomokuti moNamibia mokwa mwa kwatelwa oshinamwenyo ngaashi ongolo. Ongolo oshinamwenyo shombili ihashi li iinamwenyo iikwawo ashike oshili mokuti tashi faathanithwa nondoongi.

Otu na omaludhi gomandombo ga yooloka moNamibia, moka mu na omandombo ha ga liwa, naangoka ihaa ga liwa, ashike omandombo ogendji oha ga vulu oku kala taga hakula, nenge ta ga kwathele uuna omuntu ena uunkundi nenge uuwehame wo ntumba.

Otovulu okumuna oondjuhwa ongele odhomalandithilo nenge odhokulya. Moka tovulu okukala hodhi landele iikulya, todhi tekula etodhipe sigo dhakoko, etadhi vala omayi ngoka tovulu okulanditha po nenge toga longitha okulya. Oondjuhwa odho iitekulwanamwenyo mbyoka hayi koko mbala.

Iinamwenyo mbyoka hayi edhililwa mEtosha oyo iinamwenyo mbyoka yanika oshiponga ngaashi oondjamba. Otuna mo iinamwenyo inaayi nika oshiponga ngaashi uumenye mboka hawu vulu okuliwa.

Iilya ngele ya kukuta ohayi tewa e tayi falwa kolupale hoka tayi ka yungulwa opo yi vule okuyelwa yi ye miigadhi yo yi vule okutamekwa okuliwa nduno okuninga iimbombo.

Mongaashingeyi uutekinolohi sho weya oku na omashina gokulonga uuna aantu taya longo miikunino ngele okukutha iiyimati yi li pombanda nenge okuyitula melandulathano opo yi koke yuukilila.

Aluhe ngele okwenye kwathiki omafo ohaga guko komiti etaga kukuta thilu opo kuvule kuye omafo omape, oomwiidhi ohadhi kala wo tuu dhakukuta uuna okwenye kwa thiki.

Omvula ngele yaloko ohayi etelele uuwanawa, ihe ohapu kala tuu uuwinayi unene tuu ngele omuloka omunene, ohapu kala puna efundja . Aantu ohaya vulu okutula omavi mooshako , etaye dhi londeke kumwe opo kukeelelwe omeya gaaye momagumbo.

Oongombe odho iitekulwa namwenyo mbyoka ha yi vulu okutupa iipalutha ngaashi omahini, onyama oshowo oha tu vulu okumonako iipa mbyoka hayi vulu okulonga omapaya osho tuu iikutu moshipa shoongombe.

MoNamibia otu na mo omihoko odhindji dha yoolokathana moka muna omihoko dhaawambo nosho tuu dhilwe hadhi longitha okutsa poshini. Yamwe oye na oshini shathikama mo ina shiya mevi omanga yamwe yena oshini yeshikolongela mevi, opu na wo omuhi dho haya tsu koshini uuna ta tsu iilya omapungu nayilwe.

Shampa kuna omuloka gomvula inaagu gwana nawa. Aantu mba yena iimuna nenge iitekulwa namwenyo oha yeyi kongele iikulya ngaashi oku konga omwiidhi goongombe, iikombo nosho tuu.

MoNamibia omuna omaludhi ogendji giinamwenyo yomokuti ngaashi oosino, uumenye nosho tu. Mbyoka ya edhililwa mEtosha mondjedhililo yiinamwenyo ano mEtosha National Park. Iinamwenyo mbyoka oyi limo ya edhililwa mo yo ku talelwa po kaatalelipo mboka ta ye ya okutala iinamwenyo.

Oto vulu oku kala wa pungula nenge wa hupitha oshindji moshimaliwa shoye moku kala wa kuna iikulya nenge iikwamboga yoye mepya loye nenge mehala lyoye. Moka to vulu oku kala wa kuna iiyimati yoye omatama oshowo iikwamboga ikwawo wa kale to landa aluhe una wa pumbwa iikwamboga.

Otuna iinamwenyo yomokuti yayooloka moka tuna iinamwenyo yomokuti mbyoka yanika oshiponga ngele tashiya komuntu nenge kiinamwenyo iikwawo, ashike otuna mo ongolo ndjoka yili inaayi nika oshiponga kutya okaantu nenge kiinamwenyo iikwawo.

Ethimbo ngele lya thikana uuna watekula oohi omeya oho ga kutha mo mondama nenge tutye moka wali watula omeya wa tula mo oohi dhoye hodhi pele mo iikulya, omeya oho ga kutha mo eto yuula nduno oohi dhoye.

Ngele oohi wedhi tekula dha koka, wedhi pela mo iikulya moondama dhawo, oho vulu okudhi kutha mo, wu ke dhi landithe, nenge mu ka lye naanegumbo yoye. Unene tuu oohi dha tekulwa moondama, dha pelwa mo iikulya, ohadhi vulu oku etela omuntu oshimaliwa.

Ehala lyoye lyokukala oondjuhwa nali kale woo lyayela nawa Opo wu kalekepo uundjolowele nenge kuu kale wuna oondjuhwa dhina omikithi nenge tadhi kwatwa komikithi. kala wa yeleka ehala lyoye yokutekula oondjuhwa moka tovulu oku imonenamo omayi oshowo wu landithepo nande oondjuhwa dhoye.

Ootsino odho dhimwe dhomiithitukuti nenge tutye dhomiinamwenyo yomokuti mbyoka yili moshilongo shetu Namibia. Aatalelipo ngele taye ya oku talelapo moshilongo ohaya mono iinamwenyo mbyoka.

Opu na iiyenditho yomefuta . Ano iiyenditho yokuenda momeya mbyoka hayi ithanwa oombautu nenge oosikepa. Iiyenditho mbyoka ohayi adhika komahala ngoka ge na efuta . Olundji ohayi londo aantu taya ka kwata oohi nosho woo okuenda taya yi kiilongo niilonga.

Uuna wuna oshituthi shoye nenge wuna aayenda ta yeya, oto vulu okuya telekela iikulya iiwanawa ano tovulu okuya telekela ondjuhwa, oshithima, ngoye toya landele wo onamunate yi ikuthe enota.

MoNamibia oto vulu okukwathelwa kepangelo, tali vulu oku ku kwathela pamukalo goshimaliwa opo wu tameke po oshikunino shoye. Aluhe uuna wa nyengwa ko ku tameka oshikunino shiikwamboga yoye, oto vulu okutika poombelewa dhepangelo. Dhoka hadhi gandja omauyelele nenge omakwatho goludhi ndo.

Ondjamba osho oshinamwenyo shoka shina oonkondo. Oshoka ohashi vulu okuteya po omiti nomunkati nenge noku egamena komiti otashi vulu okukala sha teya po omiti, oshili wo shanika oshiponga.

Ethimbo lyongaashingeyi omuntu ino tegelelwa we wu mane eilongo lyoye eto kala megumbo wa mwena oshoka otatu dhengwa koompito dhiilonga dha pumba. Imonena nenge ikongela oshikunino shoye moka to vulu oku kuna nenge okumuna iikwamboga yoye opo wu kale wi imonena iyemo ngoye wu kute aanyasha nenge aantu ayehe mbo kayena iilonga.

Iingulu oyo yimwe yomiitekulwa namwenyo mbyoka hayi vulu oku ningilwa oshigunda etayi pelwa ko iikulya, omeya, nosho tuu. Iingulu nayo oya pumbwa etonatelo tayi tonatelwa uuna puna omikithi dhontumba nenge okutalika uundjolowele. Ohayi longithwa oku landithwa onyama nenge okulandithwa omwenyo.

Ngele aantu taya talelepo Etosha. Mokamba moka hamu kala iinamwenyo . Ihaya talelepo tayeende noohauto dhawo dho paumwene. Ihe ohamu kala oohauto ndhoka hadhi longithwa opo aantu yeende mo taya tala iinamwenyo.

Kotokela okweenda miihwa yathinana, uuna to ende kwatoka, nenge inaaku toka, oshoka oto vulu okutsakanena nomayoka, ngoka taga vulu oku kumonitha oshiponga.

Mefuta katu na mo owala oohi ashike otu na wo oondhila ndhoka hadhi kala dhili kefuta nenge koonkulodhefuta tadhi tuka nenge tadhi limbagana tadhi kongo iikulya unene tuu tadhi kongo oohi.

Omvula ngele ya loko aantu ohaya pulula. Monale aantu okwali haya pulula taya longitha iimuna nenge tutye iinamwenyo ngaashi oongombe nenge oondoongi. Ashike mongashingeyi otuna omambakumbaku ngoka haga longithwa okupulula.

Omuthigululwakalo ogo oshinima sha simana moku kalamwenyo komuntu kehe. Aantu ya yoolokathana oyena omayitalo ga yooloka nomuthigululwakalo gwayooloka omizalo, iikulwa noyi humbatu gwo shi ikwatelela komithigululwakalo gwawo.

Okutekula oohi kashishi owala iilonga yaamati nenge iilonga yaasamane, ihe noomeme otaya vulu oku ninga oondama dhoohi etaya tekula oohi dhawo oku dhipa iikulya ,oku tonatela omeya nosho tuu.

Uulithilo wiimuna uuna omvula ya loka ohawu kala uuwanawa nowu na iikulya yiimuna ya gwana. Omwiidhi ohagu kala gwa ziza nawa, oshowo oongombe niikombo ohayi kala yu uvite nawa ngele yi na iikulya ya gwana po nohayi kala ya paluka komalutu.

Aluhe uuna waya pomahala gokutalelapo iinamwenyo kala aluhevwuli moshihauto shoye, kala aluhe wuli pehala lyoka lyagamenwa ngoye wukale wo itookakeke ehala uuna wayapo.

Owuli wa loloka? Wuli wa longa oomvula odhindji inoo mona po oluthuwo? Tula oluthuwo nena miilonga popya nomuhona goye ngoye wu tule mo efudho lyoye wuye komahala ngoka geimweneneno to vulu okukala wuli po wavululukwa po.

Aluhe uuna tweende mokuti mwa thitakana kala aluhe wa zala oongaku. Oshoka oto vulu okumona mo omayoka, omiti tadhi vulu okukutsa nosho tuu. Kala wo wuli megameno opo waamone oshiponga nenge wukotokele iinamwenyo mbyoka hayi li aantu.

Kala aluhe wuna esoloshimpwiyu laakuluntu yoye nenge yaakuluntu tuu kehe uuna ya koko itaya vulu oku ikwathela. Yambidhidha nokutelekela nenge noku pa iipalutha aakuluntu mboka itaya vulu oku ikwathela woo tuu muukulupe wawo.

Opuna omaudhano ogendji go kukalekapo uundjolowele wolutu moka to vuluvwo oku kalaonda koondundu nenge oku ka enda moondundu, ashike owuna oku kala wa kotoka oshoka moondundu omuna omayoka, ota muvulu okukala muna omayoka oshowo iilikama ya gwedhwapo onkene owuna oku kala to ende wa kotoka.

Uushitwe owo oshinima oshikumithi noshiwanawa noonkondo, mpoka to adha omavi ga ngundumana nenge tutye ga gongelwa nohaga kala taga monika nawa uuna wathiki pugo nenge tolondo kugo, ohashi kala oshinyanyudhi okukala to endele pamwe neshito.

Moshilongo shetu Namibia ohatu mono aatalelipo yaza kiilongo niilongo, mboka taya ende taya talelepo omahala ngaashi mEtosha. Moka muna iinamwenyo yayooloka, oondjamba nosho tuu. Aatalelipo mbaka ohaya kala nokuthaneka iinamwenyo mbyoka.

Oongodhi dholusheno odhili dha nika oshiponga. Yanda okukwata oongodhi dholusheno kehe mpoka to ende nenge kehe mpoka to iyadha. Unene tuu uunona wosikola mboka tawu ende moondjila wu uka komagumbo nenge tawu yi koosikola inawu guma oongodhi dholusheno nande.

Tota ongeshefa yoye yokulanditha oongala dhomwenyo ndhoka to vulu okukala ho landitha uuna pu na iituthi yontumba nenge omahala gomayinyanyudho, iituthi ya nika oluhodhi nosho tuu. Oto vulu okukala ho landitha oongala dhoye dhomwenyo uuna aantu ya mana oosikola dhawo nenge uuna aantu ye li miituthi ngaashi yoosa.

Ngele to ningi ofaalama yoondjuhwa nenge oshikuku shoondjuhwa, onawa wu kale we dhi topola muukololo to dhi tulile mo iilya nenge iikulya yoondjuhwa nomeya.

Iikapa oyo yimwe yomiingumutulu mbyoka ho vulu okukuna. Ohayi kunwa owala toyi fumbike mevi ngoye to kala hoyi tekele omeya. Ohayi tula ko uuna ya filwa omavi.

Konima ngele wa teya oshikunino shoye, tula iilongomwa yoye mbyoka wa longo mooshako nenge moongoma dhontumba , ya yela nawa opo wu vule oku landitha. Aantu ya yooloka ota ya vulu oku talela po ehala lyoye moka taya vulu oku hogolola shoka ya pumbwa.

Oondama dhoohi otadhi monika miitopolwa ya yoolokathana moshilongo Namibia moka muna aamuni yoohi ya yolokathana taya munu oohi dha yoolokathana taya munu oohi dhoku landitha kondje nomeni lyoshilongo.

Uuna wa ninga oshikunino shoye moka wa kuna iikwamboga yoye oshowo iihape niingumutulu yoye ino dhimbwa oku kala weyi landela uunete ano uushako woku sikila woku ningila omuzile wu gamene wo kombinga yoonte dhetango ndhoka oonene.

Kala aluhe hosile oshimpwiyu iimeno yoye uuna wakuma opo kayi kukute nande kakuna omvula. Longitha ominino dhomeya opo wukale tote kele oshikunino shoye shivule okukupa iiyimati iiwanawa.

Aluhe uuna wa loloka nenge wa longa nuudhiginini lela nowu wete kutya owa pumbwa okafudhepo, konga omahala goku vululukwapo mpoka to vulu oku kala wa vululukwa po nombili wa tala omeya mefuta nenge wu li wa tala eshito, omiti oshowo iinima iikwawo.

Otuna wo omeya ngoka gopaushitwe ha ga adhika momilonga. Momilonga ohamu kala mu na oongandu ndhoka hadhi vulu okulya aantu nenge oku ya monitha oshiponga. Uuna toyi komahala gomatalelepo ngaashi komilonga owuna oku kala wu li naantu mboka haya longo po nenge wu li megameno ewanawa opo waa ha like po koongandu.

Tekele aluhe iikwamboga yoye nenge iingutulu yoye uuna wa tota po ongeshefa nengw uuna wa tota po oshikunino shoye konga aaniilonga ngele owuna oshikunino oshinene mboka taya vulu okukukwathela ngoye toya pe iiyemo molwash uekwathelela.

Omvula ngele ya loko uulithilo wiimuna ohawu kala wa ziza nawa, moka to adha omwiidhi gwa ziza nawa niimuna ohayi kala ya gundjila ngele tayi napa omwiidhi. Aantu ohaya litha iimuna uuna ya tameke okuhelela, opo iimuna yaa lye po iilya momapya.

Opuna omaludhi gomayoka ogendji., puna omayoka ngoka gena uuzigo po opuna nangoka kaagena uuzigo. Ashike ikaleka unene kokule nomayoka na una wamona eyoka li li pokuma lyafa lyanika oshiponga iithana aantu mboka yena uunongo wokulonga nomayoka.

Otu na omaludhi giitekulwanamwenyo ya yooloka nenge uudhila wa yoolokathana mboka hawu vulu okutekulwa momagumbo ngaashi oondjuhwa. Otu na wo oombaka nadho ohadhi vulu okutekulwa nenge okukala megumbo onga iitekulwanamwenyo.

Shimwe shono shili shasimana oku kalekapo nenge oku humitha komeho eliko lyoshigwana oku kalekapo uunamapya. Aluhe oku longa momapya nenge okuninga iikwamboga nenge oku kuma ohashi humitha komeho nohashi kwathele

Ikongela oshiyenditho shoye oshinene nenge wu ilandele aluhe ngele wahala okuya nenge oku talelapo omahala ngaashi omahala gomoondundu nenge ngoka gena omavi ogendji

Oongala dhomwenyo ohadhi vulu oku moniwa pomahala gayooloka nenge tutye ohadhi vulu oku kuniwa pomahala gayooloka. Oto vulu oku kuna oongala shoye pegumbo ishewe. Oto vulu oku kala todhi tonatele dhaaha kwatwe kuumbaambala nenge kiinima iikwawo mbyoka tayi vulu oku yonagula po oongala.

Owatseya tuu kutya oto vulu okukala wuuvite nawa nenge wuuvite uugumbo uuna watala omutalelo gwetango tali piti nenge etango tali kapa oyana? Ethano ndoka hali kala lyili pombanda yokogelu ohali kala tali monika nawa uuna etango tali kapa oyana nenge uuna etango tali mbanduka.

Okuninga oshikunino shoye inashi pumbwa ehala enene. Oto vulu okuninga oshikunino shoye pooha dhegumbo lyoye kehe tuu okahala hoka wa mona po to vulu okukuna po kehe shoka to vulu okukuna po, ongele omatama, oonyanga nenge iikwamboga yoye.

Onkoshi oshinanwenyo shomokuti shimwe shomiinamwenyo mbyoka ye edhililwa metosha. Osha nika oshiponga oshoka ohashi vulu okulya iinamwenyo iikwawo oshowo aantu.

Iinamwenyo yomokuti ngaashi iinamwenyo mbyoka yili meEtosha, otunamo iinamwenyo yomaludhi gayooloka, ngaashi onduli. Onduli oshinamwenyo shoka shina othingo onde, sho shili shina elaka ele oshowo okamutse okashona.

Uuna tolongo oshikunino shoye nenge tolongekidha oshikunino shoye, landa aluhe omino dhoye dhomeya dhoka tokala ho tekelitha nenge ho tekele nadho iimeno yoye, dhitula aluhe momikweyo opo dhi vule okutekela iimeno ayihe mbyoka wakuna.

Elongo olya simana ngele tashya monkalamwenyo yomuntu kehe. Onkene oshi li sha pumbiwa opo aanona ya tameke elongo, okuza poomvula dhoka dha uthwa oku tameka osikola. Opo yi ilonge ya kale yena onakuyiwa yawo yi li nawa.

Oonduli odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi kala mokuti. Oha dhi ikwathele uuna dha adhika nenge dha mono iinamwenyo mbyono hayi vulu okudhi lyapo. Ohadhi ikwathele nokuyi thanga oshowo okuyi lyatela pevi.

Oshikuku shoondjuhwa oshapumbwa aluhe shikale sha andjuka opo dhikale dhu uvite ombepo. Koshikuku shoondjuhwa owapumbwa wukale watulako iikulya nomeya opo dhivule okukala dha kuta dhivale omayi ngoka taga vulu okukala ga ningapo oondjuhwa natango.

Oohi ngele dha koko konima yokudhi tekula. Aantu ohaya yula oohi taye dhi opaleke nawa opo dhi vule okuya ko mahala gomalandithilo. Odhina oku kala dha opalekwa nawa opo aalandi ya mone kutya oohi odhili monkalo ombwanawa nodhi na uundjolowele.

Egwo lyomeya osho oshinima oshikumithi nenge oshitondithi woo mokutala ashike oshili sha nika oshiponga. Uuna toka talelapo omahala ngaashi oRuacana owuna okukala wuli kokule kashona opo kuhagwile momeya ngoye wu faalelwe komeya ngoka taga kunguluka.

Ngele owuli wahala oku totapo nenge oku tameka po oshikunino shoye ashike owanyengwa kutya owuna oku shenda ngiini pula ongundu yaantu nenge aantu yotumba weyinekela opo yekupe uyelele nunongo nkene wuna oku tamekapo oshikunino shoye.

Oto vulu okutameka ondama yoohi nenge okukuna iinima yoye, mpoka to vulu okufula oshilambo pehala lya andjuka nawa, to fulu po oshilambo e to kunu po iikunomwa yoye mbyoka wa hala nenge to kunu iimeno mbyoka wa hala okukuna po. Oto vulu wo okufula oshilambo shokuninga ondama yoohi.

Oondama dhoohi namu kale ha mu yi iikulya yoohi, opo dhi vule okukoka nenge dhi indjipale, uuna wa ninga oondama dhoye dhoku kokela nenge dho ku tekulila oohi, kala ihe ho dhi sile oshimpwiyu, opo wu yande oohi dhoye kaadhisepo nenge dhi kale itaadhi koko. Pa aluhe oohi dhoye iikulya.

Opuna omihoko dha yooloka moNamibia nomizalo dhomihoko ndhoka odhili dha yooloka two adha tuna omihoko dhaaherero, dhaahimba, aadhimba, aawambo, aakavango nosho tuu.

Kala aluhe ho ende moshikunino shoye nonande iimeno yoye oya mena ya koka, opo wu tale ngele omuna uumbaambala wontumba tawu vulu oku yonagula po iimeno yoye , nenge pamwe omuna epuko lyontumba wa pumbwa oku li pukulula.

Iinamwenyo ayihe mbyoka yili moondjedhililo dhiinamwenyo nenge yiithitukuti oyili hayi nu omeya pehala lyawo ayihe mpoka tayi tsakanene noyili woo yanika oshiponga uuna mbyoka hayi liwa kiikwawo tayi tsakanena pehala lyokulya nenge lyokunwa omeya.

Komunkulo gwefuta okuna evi ndoka lya gongelwa nenge lyi igongela omolwa ombepo, hali ithanwa oondeina pashitakumi, hono haku kala wo kuna omahala gomainyanyudho omawaanawa ongele omathigathano nenge uudhano wontumba.

Opaleka aluhe ondama yoohi opo dhikalemo dhina uundjolowele dhodhi vule okukoka dhivule okum nenge okulandithwa . Kala ho talelepo ehala lyoohi dhoye ondama yoye yoohi todhipe iikulya toyogomo nenge topalekemo.

Topola aluhe oshikunino shoye shiikwamboga uuna to ningi oshikunino sha fa mpoka. Kala aluhe omuyogoki. Tala aluhe iimeno yoye kutya oyi li pamukalo nenge paundjolowele, wu kuthe mo uumbaambala mboka tawu vulu okukala tawu imbi iimeno yoye yi koke.

Lyeni iikulya yi na iitungithilutu ya gwana, kala omuntu e na esiloshimpwiyu monkalamwenyo yoye nenge nolutu lwoye, moku itelekela iikulya ya gwana. Ongele ondjuhwa nenge oshithima, omagungu oshowo iikulya yakwalukehe. Ngoye to numo nduno konima yokulya iikulya yoye.

Oongombe odho dhimwe dhomiitekulwanamwenyo mbyoka hayi vulu okukala tayi tekulwa momagumbo. Moongombe ohatu mono mo omahini, onyama osho wo oshipa shoka hashi vulu okulongithwa okuninga iikutu, omapaya osho wo iinima yilwe ya gwedhwa po.

Monale nale aamati oyeli ya talika ko aantu yena oonkondo ongele tashiya piilonga yokomake mokuyelekathana naakulukadhi nenge noomeme. Aamati oyeli ya talikako oyo yena nenge yeshi okulonga iilonga iidhigu okufaathanitha noomeme.

Kotokela omeya ngoka ga kaka, ino dhanena momeya ga kaka oshoka oge na oondoya ndhoka tadhi vulu okukweetela omikithi dha gwedhwapo, nenge omikithi dhi ili nodhi ili, zala aluhe okayima ko komulungu hoka taka vulu kukeelela onyata nenge ezimba.

Iinamwenyo yomokuti oya yooloka ngaashi tamu monika oshinamwenyo shono hashi ithanwa oshimbungu, ano oshimbungu osho oshinamwenyo shono hashi li iinamwenyo iikwawo, shoka shina omushila omufupi, sho oshili shanika wo oshiponga kaantu.

Kala aluhe nokupa oombaka iikulya uuna to dhi tekula. Dhimbulukwa wo oku dhi pa omeya, opo dhi kale dhi li muukolele wu li nawa. Iitekulwanamwenyo ngaashi oondjuhwa nenge tu tye yoombaka otayi pumbwa okulya esiku nesiku.

Imonena ombapila yoye yokuhinga omambakumbaku nenge tu tye ombapila yoye yokuhinga iiyenditho mbyoka iinene, opo wu vule okukala wa kutwa nenge wa konga iilonga yokupulula omapya nenge oofaalama.

Oshikunino shoye otovulu okukala weshigamena nenge weshi tula okanete kombanda yasho hoka taka vulu okukala kagamena kiinima mbyoka tayi vulu okuyona po iimeno yoye, oshowo otaka kwathele uuna totekele iimeno yoye.

Ethimbo lyomvula olyo ethimbo ewanawa nokukuna iimeno nenge kehe shoka omuntu ahala oku etapo. Ihe shono itashi ku imbi okukuna oshoka oto vulu okutota oshikunino shoye mono to vulu okukonga ominino dhomeya dhokutekela iimeno yoye.

Iimuna ohayi ningilwa iikulya yawo uunene tu omwiidhi goongombe. Opuna oomwiidhi dhayooloka dhiimuna dhoka hadhi ningwa nenge hadhi munwa opo dhipewe iimuna pethimbo lyomuloka inagugwana.

Omagumbo ogendji gongaashingeyi oga tungwa okulongitha oondhopi, ano moka aantu yalanda oosamende yatungithe omagumbo, hangaashi nale aantu yalongitha omiti moka yatungu omagumbo gawo.

Oondjuhwa odho yimwe yo miitekulwanamwenyo mbyoka hayi tekulwa momagumbo ogendji gAawambo. Oha dhi pewa iikulya, unene tuu iilya ngaashi kAawambo omeya, yo tayi tonatelwa wo opo yaa ha kwatwe komukithi, una tayi talika kutya oha yi lala pehala lya yela tuu.

Omuhoko gwaawambo oguli gwa simaneka oshimbombo shoka sha longwa miilya. Oguli gwa simaneka wo iikwatelwa yopashiwambo ngaashi oomatiti. Etiti olya hongwa mevi.

Kaleka aluhe oondama dhoohi dhoye dhi na omeya. To kala noku dhi tonatela okupa oohi iikulya, osho wo okutala ngele omeya oge li mo tuu ga gwana nenge oge li ga pwina mo.

Kala aluhe wa kotokela iinamwenyo yomokuti ngele otozi kosikola nenge oto ende mondjila ashike omuna iinamwenyo yomokuti, lombwela aluhe aantu nenge aatonateli yiinamwenyo mbyoka .

Ehumo komeho ohali etelele uuwanawa owundji nonando olina uuwinayi ngaashi ngele tashiya kombinga yokupulula nokuhelela omapya otuna omashina ngoka gokukwathela okuhelela oshowo okukuna uuna twapumbwa iilonga yiye komeho mbala.

Omunwe gumwe ihagu itompola ona pashiwambo. Oto vulu oku kala to longo oshilonga ongoye awike ashike ito pondola sha, omwa pumbwa oku kala mu li yaali opo mu vule oku longa oshilonga shi li nawa shaashi haaluhe omuntu ha vulu okulonga oshilonga kuyemwene, nomokuninga oondama dhoohi otamu vulu oku longela kumwe opo mu e te po sha.

Omihoko odhindji dhawambo monamibia uuna omuyenda eya megumbo oha dhipagelwa ondjuhwa ndjoka hayi tidhwa nokuli mendelelo kuunona tayi telekelwa omuyenda opo alye.

Oongolo iinamwenyo mbyoka yili metosha. Ongolo oshinamwenyo shombili ihashi li iinamwenyo iikwawo sho ihashi li aantu. Ongolo oyafa ondoongi ashike oye edhililwa metosha.

Omvula ngele ya loko ohatu vulu okumona iipalutha ya gwana nawa, oshoka ohayi tu pe ompito yokuhelela, nenge okuyula oohi ndhoka hatu vulu okudhi landitha nenge okudhilongitha onga iikulya yetu yesiku kehe. Omvula ohayi tu etele iipalutha momapya nenge miikunino yetu moka tatu kunu shoka tu na okulya.

Oweshi tseya tuu kutya okulya oohi osho oshinima shasimana ngele tashiya koku tunga uukolele wolutu. Otuna oohi dha yooloka moNamibia moka to vulu oku kala wa konga uundjolowele mokudhilya. Otuna efuta mono hamu zi oohi no otatu kala nokuli kwatelapo opo tu humithe komeho omaliko goshilongo shetu.

Okumuna oondjuhwa oshili shasimana oshoka otashi vulu oku ku etela iiyemo, oku landitha oondjuhwa nenge otashi vulu wo kuku etela iipalutha moku muna oondjuhwa. Ngele omayi, ngele onyama oto vulu ku mona uundjolowele nenge iiyemo. Osha simana wu mune oondjuhwa opo wi imonene iiyemo, ngoye wu humithe komeho ehumokomeho.